Niriba pam n ʒɛya ka paɣa za bɛ tooni ka mori Du'karili ʒɛ bɛ nyaanga paɣa maa yerila niriba maa niriba pam n nyɛba ka bɛ ye liiga konkoba konkoba.

Naninkurugu n ʒiya ŋɔ ka o tɛɛngi mini o zuɣu zaa nyɛla zaɣ piɛla koo ʒiya noo paɣa mini o bihi o bihi maa nyɛla doo mini paɣa doo maa yɛla liiga piɛlli ka alichiidiri ʒɛ bɛ tooni ka tihi pɛn gili ba.

Doo n ʒɛya n gbubi bini ka zahim be di puuni zahim maa kom na bela di puuni ka o nyaaŋa ka bia ʒɛya ka bi yɛ liiga bia maa gba zaa luɣuli zuɣu ka ŋariŋ ʒɛya.

Niriba pam n zaya niriba maa mi nyɛla Gbanpiɛla gban piɛli yino maa yɛla liiga sabinli kamali kobi piɛla o tɛɛngini ka yɛduhirisi mini kamɛra nim kpao ka niriba maa fonfon n zi o sani

pirinsi nyɛla bibaayi ʒeya ka linjin yino biɛni ka loori nima ʒɛya loori nima maa loori piɛla be bɛ ni ka pirinsi ayi maa ka bɛ kpa noosi maasi piɛla ka linjin yino maa mee kpa noosi maasi zaɣa sabila.

paɣaba n ʒia bɛ nyɛla niriba ata nirina ayi yela liiga piɛla ka yino gbibi takara piɛlli ka di pa teebuli zuɣu ka kompita tam teebuli maa zuɣu ka bɛ nyɛ gbansabla.

Niriba pam n tam kurugu zuɣu bɛ nyɛla gbansabla ka ninvuɣu yino be bɛ gbinni ka loori ʒɛya loori maa nyɛla zaɣa piɛlli ka sabbu sabi pa dizuɣu sabbu maa nyɛla zaɣa sabinli.

Paɣa nyɛla ŋun gbibi takara m moori buɣum ka ye liiga piɛlli ka sheba ʒi katiŋ sa bɛ nyɛla paɣa mini doo ka o nyaanka terbupiɛlli ʒɛya ka sheba gbibi kamara nima n ŋmaari o Anfooni nima na.

Dabba n ʒia ka wiibaro ʒɛ be sani ni soobuli nima ka di doya ka bɛ be yili gbini yili maa na mɛrimi dinabɛ naagi ka bɛ ʒɛ di gbini.

Yeduhurisi n tam teebuli zuɣu teebuli maa nyɛla din pobi tani nuɣuso ka yeduhurisi maa mee kala balibu balibu zaɣa piɛlli piɛni zaɣa ʒee biɛni zaɣa nuɣuso biɛno ni zaɣa sabila.

Niriba pam n ʒɛya ŋɔ bɛ sheba gbibila jangbina ka gbibi takobri ka ŋɔ ʒi wahu zuɣu ka o ban guli. o ʒi o sani bɛ mali duri ka duri maa pili zaɣa piɛlla piɛla ka di sheŋa pili zaɣa nuɣuso.

Cheche bariba m boŋɔ cheche bariba maa nyɛla gbansabilisi ka bɛ bari cheche konkoba konkoba ka ye liiga konkoba konkoba m pili zipilgu konkoba konkoba ka mori be bɛ nyaanga ka bɛ doli palli.

Niriba n be ashipti ŋɔni ŋɔ awuraba paɣaba n piɛngili ba maa m bori tibri suŋ n tiriba bɛ dola goriti zuɣu ka pili bini piɛla Awuraba paɣaba maa nyɛla bin pili bin pinda.